Paɣaba n ʒi daani kohari kamani binwola binwola maa kamani tuya ni shinkaafa ni binwola din kpalim naanzu buhi gba biɛni ka bi ʒinʒiya n kohara ka loori ʒɛ bi nyaanga loori maa nyɛla vakaɣali

Duu n ʒɛya ka teebuli nim ʒɛ di puuni ka nyɛ zaɣ piɛla piɛla ka fulaawaasi nim bɛ di puuni ka nyɛ zaɣ piɛla piɛla ka laati nim biɛni ka nyɛ zaɣ ʒiɛhi ʒiɛhi